Namda nima ka bi shɛbi shɛbi li ka di koma woli woli shɛŋa biɛni zaɣ dozim ka shɛŋa biɛni n niŋ zaɣ dozim ka shɛŋa niŋ zaɣ piɛla namda nim maa katawiya shɛli timi ʒɛya ka nyɛ zaɣ dozim

Paɣa n ʒɛya o nyɛla Gbanpiɛlli ka kpa ninkpari sabinli ka yɛ daliya piɛlli ka di boɣari ni niŋ zaɣ sabila ka bihi gbubi o sheeni ʒɛya bihi maa shab nyɛla bin yɛ neen ʒiɛhi ka bi shab piri namda nima ka bi shab bi piri

Paɣa n ʒɛya o ʒɛla duu puuni ka yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o luɣuli ni ka nashaara ko duɣurigu tamya ka tangali mii gba paya o nyaanga ka fulaawaasi tamya

Soli zuɣu ka paɣa ʒiya ka bia pa o naba zuɣu ka chɛchɛ do tingbanni ka moto gba doya ka shikuru bihi ayi ʒɛya ka nyaɣi baaji nima ka yɛ daliya nima ka di niŋ zaɣ dozim ka dabba gba ʒɛya ka yino kuriya ka yɛ daliya dozim

Niraba m ʒɛya niraba maa puuni paɣaba n galisi gbambihi shɛŋa ʒɛla tingbanni ka zahama bɛ dinni ka paɣa so gba gbubi gbambili shɛli ka zaham bɛ dinni gbambihi maa shɛli nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛli bɛ di puuni ka nyɛ zaɣ vakaɣali

Tandoɣani n boŋo ka niraba pam bɛ di puuni tandoɣu maa ni pati pati biɛni mi ka bi puuni so biɛni n yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so gba tam zuɣusaa ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli bi tooni sa ka kuɣusi ayi ʒɛya

Tandoɣu ni ka niraba bɛ ni bi nyɛla dabba tandoɣu maa ni ka kom doya ka tandi gba gbingbi n doya bi puuni so biɛni n yɛ daliya vakaɣali ka so yɛ daliya dozim